Paɣa ni doo n ti pahi bihi doo ŋɔ buɣu bia o yɔɣu ni ka bia ŋɔ ye liiga zɛɛ paɣa la gba ye liiga sabinli ka bɔbi bɔbiga sabinli bihi bɛ bi yɛanga bihi ŋɔ puuni yino miri na ka lara.

duu puuni teebuli nʒɛya kompiuta tam teebuli zuɣu nuchɛ baŋ paya kuɣu ʒɛ teebuli gbuni liiga pa kuɣu zuɣu adaka ʒɛya ka kundu nim bɛ di puuni kamɛra pa teebuli ŋɔ zuɣu kundi gba pa teebuli zuɣu

Loori din kpihiri buɣum za palli zuɣu nyɔhi tuɣuri palli kpaŋa tia zaya salo n ʒi palli kpaŋa n lihirina yiya zaya n ti pahi lora.

duu puuni kuɣu din pobi ʒɛya ka teebuli ʒɛ di tooni jiŋla bili tamya n ti pahi kopu fulaawes ʒɛya diɣi yili dikpuni teebuli gba ʒɛya ka fulaawaasi tamya n ti pahi koliba nima

Salo n-zaya bɛ zala teebuli gbuni kundinima pa teebuli ŋɔ zuɣu bɛ shɛba ye bɛ tuma ni nɛma tihi ʒeya nti pahi yili anfooni za bɛ nyaaŋa ka sabbu pa di zuɣusaa.

Duu puuni fulaawaasi ʒɛya teebuli gba ʒɛya ka fulaawaasi ŋo tamtam dizuɣu kundi nim bɛ di puuni di luɣuli zuɣu kuɣu ʒɛya ka dufɛ piɛlli paya duu ŋo zuɣusaa nyɛ zaɣ piɛlli ka diɣi tabi dikpuni n ti pahi bolfu

Salo n zaya bi pɛ la foolee salo ŋɔ ziri bi alabusaa nima n ti pahi bi sona ni dufɛya paɣaba ni bihi ti tabili ninkura doo bɛ bi tooni ka yiɛ liiga piɛlli ka pili kapu sabinli tihi zaya na.

Tumtumdiba so mirina ka yɛ liiga piɛlli ka lihirina o tooni ha so gbubi soobuli n ʒɛya ka pili kaapu ka yɛ liiga nuɣso so bɛ boɣali ni ka yɛ liiga piɛlli ka gba pili zipiligu ka wuɣu o zuɣu lihirina kontɛna ʒɛya

Duu puuni gbaŋ piɛlla n zaya paɣa ni doo zimi ka dabba ata zaya gbaŋ piɛlli doo bɛ adaka maa ni ka wɔɣi o bɔɣu zuɣusaa o yela kootu sabinli so za o tooni ka ye liiga piɛlli ka gbubi kundi o nuu ni o yɛanga linjima zɛya ka zaŋ tani sabinli lo o ahɛɛ ni.

Alaafee tuma duuni alaafee tuma paɣala au nusuriti o nuuni ka ye liiga nuɣuso so gba za zuɣusaa ka ye liiga liiga nuɣuso o nyingoli ni maa niŋ zaɣa piɛlli piɛlli paɣa naba zuɣu alaafee tuma nira zaŋ o nuu . niŋdi bia teebuli zaya ka koma tamya.

Salo m piɛ lai zaya sheba piɛ sunsuuni ka sheba mirina n za kpaŋ ha n lihiriba salo ŋɔ pam n niŋ nyeporisi bɛ puuni sheba ye liiga sabila ka sheba ye liiga ʒehi ka sheba ye liiga piɛla sheba pili zipili ʒee .

Salo n zaya salo ŋɔ pam n wuɣi bɛ boɣari bɛ puuni so gbini nuchebaŋa o nuuni so gbibi takara di mali Anfooni o nuuni bɛ tingbanni.

Gbanpiɛli paɣaba mini gbanpiɛli dabba. Gbanpiɛli doo ʒɛya ka ye kootu sabinli ka mali kɔb piɛla. Yiya din me n tam taba be bɛ nyaaŋa na. Tihi ʒɛya n ti pahi latriki poolnima. Bɛ zan yeduhirigu kpa gbanpiɛli doo noli. Shebi gbubi nuche bansi n ŋmaari gbanpieli doo.

duu puuni shɛba ʒi kuɣisi zuɣu ka shɛba za n-zaya shɛba ʒi tooni na ha ka teebuli za bɛ tooni paɣaba ayi be nyaaga na ka ye liiga nuɣisɔ nima bia gba be bɛ sunsuuni ha ka ye liiga piɛlli ka sɔ jinjam sabinli o luɣili zuɣu paɣa beni ye liiga piɛlli ka chana

Linjima nima n doli taba n chena bɛ yela liiga sabila ka pili zipil'sabila doo tuhiri ba soli m be bɛ luɣuli zuɣu ka gbibi soaɣu o nuuni n koona ka ye liiga ʒee ka ŋmaligi lihiri o nyaanga niɛma pampa kuriti zuɣu.

Duɣili duu ,paɣa n ʒaya ɔ paɣirla pleti piɛli, ɔzaŋ nuchebaŋ n pa bɔɣu zuɣu ka zaŋ ɔtibili n kpa. ka lara ɔ nyaaŋa duɣili nema ʒaya n ti pahi duɣili daaŋga

Kohamma ni damma shee paɣaba n ʒia binwola balibu balibu biɛni paɣa ʒia ka kontina bili zam baɣi o ka kom biɛni kontina nima din chibi chibi voya n zaya ka niɛma be dipuuni.

Daapuuni paɣi ziya ka niŋ nyɛ pɔrigu teebulnim ʒɛya nyiŋgo korsii pa teebuli maa zuɣu tihi ʒɛyana paɣ' ayi chan dolitaba ka yinɔ niŋ nyɛpɔbirigu

Tuun tumdi ba n ti pahi salo tuun tumdi so ŋuni bɛ sunsuuni pili zupiligu piɛlli ka niŋ yee pɔbirigu bi pam nyɛla bini niŋ yee pɔbirisi bi yɛanga doo gba bɛni ka ye liiga tankpaɣu ka so jinjam tankpaɣu ka pili zupiligu tankpaɣu .

Palli zuɣu lora chɛna zoya do palli ŋɔ kpaŋa loori kura gba bɛ palli ŋɔ sunsuuni loori bɛ palli ŋɔ zuɣu ka pili taapooli din nyɛ zaɣ nuɣso ka nyɛ loori ʒiɛ

Linjimanim ti pahi sabiilanima. Linjimanim pili zipil sabila ka ye bɛ linjin niɛma. Di nyala zaɣ' sabila doo za bɛ sunsuuni ka ye liiga nuɣ'so ka ka zabiri. O zaŋ ninkpara n yili o liiga. loori za bɛ nyaaŋa. niriba zaŋ nuchebanansi n nyahiriba

Alaafee tuma duu paɣa ʒi teebuli gbini kuɣusi din pobi pobi ʒi duu ŋɔ ni paɣaba ayi ʒi duu ŋɔ ni teebuli ŋɔ zuɣu tima tam tamya paɣa gbibi pen o nuuni o yela liiga piɛlli ka kpa ninkpara.

Paɣaba ayi n ti pahi bihi bia be tooni ka nyaɣi kom gaɣali din nyɛ zaɣa dozim o nyaanga paɣa gba biɛni n nyaɣi kom gaɣali din nyɛ zaɣa dozim ka bobi bob'sabinli kom doya n ti pahi tihi ni mori.

Piibupiibu shee, salɔʒaya ka shebi pɛ fɔɔli. shebi ye liiga piɛla ka shebi ye liiga dozim a. tihi ʒɛya na kalɔɔri ʒɛya n ti pahi taka yuya. doo mirina ka yeliiga ʒɛɛ ka zaŋ piibupiibu gban n zaŋ niŋdi piibupiibu adaka bililani

Jema duu puuni salo ʒia bɛ pilila zipil'piɛla niriba pam niŋ nangban pobrisi salo ŋɔ sunsuuni polo dondoya bɛ yela zabba nima.

Salo be tanti puuni paɣaba ni dabba n ti pahi bihi paɣaba ata za tooni ka nyaɣi bihi ka doo zaya mirina ka ye goɣa piɛlli teebuli zaya kundu nima pampa teebuli zaɣa paɣa ni doo sabira.

bihi ni zaɣa kura bɛ piɛ foolii tihi za bɛ nyaanga bɛ zala pata gbini bɛ gbibi tahapona bɛ nuhini bia zaya bɛ gbini ka ye liiga piɛlli ka o nyingolini ŋmaagi koɣali zaɣa vakahali.

Salo n zaya linjima nima bɛni nti pahi sabiila nima linjima doo la gbaai sabiila doola vihiri o matuuka yiɣirigu za bi yɛanga na di yɛla zaɣi piɛlli ka mŋai gabisi zaɣi zɛhi.

raali niŋbu shee salo bɛ loori ni n bɛ palli zuɣu shab ba moto nima so zaŋ Anfooni din bi niɛ viɛnyɛla n zaŋ kpana paɣa yiɣisi ʒɛ moto zuɣu ka gbubi o kpee ŋun yɛ liiga piɛlli

Salo n zaya doo bɛ tooni ka yɛ kootu sabinli o yarigi o bɔɣiri ka niŋ nyingokɔrigu din nyɛ zaɣa ʒee ka yɛ liiga piɛlli gbunni teebuli za o tooni ka yɛduhirigu tam ya o tooni salo ŋɔ puuni so wuɣi o bɔɣiri zuɣusaa ka ga nuchebaŋa shɛba pili zipili piɛla ka shɛba pili zipili ʒiɛhi.

Salo n-ʒiya shɛba za zuɣusaa ka shɛba ʒiya bɛ yela kootu sabila ka so ye liiga tankpaɣu ka wuɣi o bɔɣu zuɣusaa o nyaaŋa so gba ye liiga sabinli ka nyɛ paɣa ka wuɣi o bɔɣu zuɣusaa bɛ ni nangbanpɔbirisi ka shɛba ye liiga sabila ka ye liiga piɛla niŋ gbunni.

Wuntaŋa laati tuuntumdiba bi bɛ duu zuɣusaa ni bi wuntaŋa laati pilati nima bi pili zipila dozima ka ye liiga dozima bi puuni shɛba so jinjam sabila niriba ayi yiɣisi za zuɣusaa ka niriba ata ziya so kuriya bi yɛanga.